Silmiin paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka bihi gbubi o sheeni ka so ʒɛ o ko ka bi piri namda ka zaŋ o nuhi ayi n laɣam tabi ni bin ʒɛ luɣu shɛli polo maa ka duu ʒɛya ka di dundoli nyɛ zaɣ sabinli

Palli zuɣu n boŋo ka paɣa so ʒiya ka bia so pa o naba zuɣu ka chɛchɛ doya ka moto gba doya ka di kom nyɛ zaɣ nuɣso ka do so kuriya ka yɛ liiga dozim ka so jinjɛm nuɣso ka do so gba kuriya ka yɛ liiga ʒiɛ ka gba so jinjɛm nuɣso ka bihi ayi ʒɛya ka yɛ liiga dozim

Niraba ata n chɛna ka nyɛ paɣaba bi zaa kpabila bihi ka ninvuɣu yino tuhuriba soli ka paɣa so ʒi kpalaŋa ka gbubi anbirɛla o nuuni ka o liiga kom nyɛ zaɣ dozim ka paɣa so gbubi kpalaŋ o nuuni ka zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi o bia

Paɣa n boŋo ka o duɣura ka yɛ chin chin liiga ka bob di bobga o tooni ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ pa di zuɣu ka suu gba pa di zuɣu ka gbambili piɛlli gba pa dizuɣu ka chɛrigi pa di zuɣu

Tumtumdiba n boŋo ka bi siɣi ʒɛ kom ni kom maa nyɛla ko biɛɣu bi puuni so yɛla singirɛti ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so gba yɛ liiga shɛli ka di kom nyɛ zaɣ dozim ka so gba yɛ liiga shɛli ka di kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka di boɣu niŋ zaɣ dozim